Ha misiliyan nu be'iyoogee puulaa besees, woykko puulatti utaagee asay ba yeletaa wodiyakka gidin ba naaatugaakka gidin bulachakka gidin bonchanaasi puulayiyoogaa.